Biqiloota jechuun kan dirree keessaa biqilan yommuu ta'u, biqiloota gosoota adda addaatu jira. Isaanis kanneen akka muduraa wantoota adda addaa jiran jechuudha.

Uumamuma jechuun wantoota uumaman yeroo ta'u, naannoo jechuun immoo naannoo bakki itti uumamu irratti argamu jechuudha.

Seera kabachiisaa jechuun nama namoota Akka seerri biyya tokko keessa jiru hin cabne kabachiisu jechuudha. Isaanis kanneen akka poolisii, gosoota adda addaatu jiru.

Kopheewwan jechuun kophee tokko jechuu fi kopheewwan baay'ee jiran immoo kophee jennee waamuu dandeenya. Kopheewwan kan jedhaman immoo kan waliin baay'atanii jiran jechuudha

Uumama jechuun bakka uumaan akka uumetti jiru jechuudha. Kan nam-tolchee erga biqiltoonni irratti hin oomishamiin kan namni itti hin jechuudha.

Geejjiba jechuun kan wanti tokko bakka tokkoo bakka biraatti socho'an jechuudha. Konkolaataa jechuun immoo keessa taa'anii ittiin bakka tokkoo bakka tokko ittiin gahan jechuudha.